Paaloŋ kaŋa noba la china noba a wa yɔ kyɛnɛ a ba paaloŋ poɔ gyɛmaa ba yaga zaa yɛrɛɛ kparɛɛ ka ba yaga zaa meŋ yɛre kuriwogre.

Tene peɛle la ka ba de ŋma gyile kaa leɛ dire kaŋ nyɛ fintelideli naŋ tɔŋ tutaa a gaa bibile naŋ daare a lɔ bile kyɛ laare a nyɛ pɔge naŋ pegle bie kyɛ yeere kpare sɔglɔ.

Kuori daare la pɔɔ naŋ are kyɛ pɛgle flaawa kaa faara are a puoro korɔ a kūū naŋ be a daga ka ba pɔge biŋ a dɔgle a tabol zu kyɛ ka nobɔ are kyɛ puoro.

Tewɔma la a be pakyiketi mangoro boɔfire komie a boɔrɔbɛrɛ ane gyanlee ne nene le yagle die eŋa wa gaa.

sonkonso meɛrebɛ la a do are a pegeli karataa kyɛ kaara a karataa kaŋa vɔgeli la zupili pelaa ka kaŋa vɔgeli zupile doɔre ka kaŋ eŋe wɔɔkye kyɛ meŋ vɔgeli zupili buluu kaŋa

Dɔba banuu ane pɔge la do are bom mɛraa zu, kyɛ ka ba tagera mie ka ba de bon a tagera, kuroo ana toŋ kɔɔ sigi a pareŋ pumpi la ka ba maala

Deɛne waɡre la ŋa dɔba bayi la zeŋkyaare bie a ennɛ kyɛ ka ba mine meŋ ɡaa are tɔɔre lɛ kyɛ kaara dɔɔlee kaŋ arɛɛ eŋ sepɛɛse kyɛ de nu teɛ o noɔriŋ kyɛ kaara.

Te sankompare seɛre la ka a pɔɔsarre bayi ire lɛɛ la ka ba le a ba gbɛɛŋ kyɛ vɔgle zupile sɔglɔ meŋ a de a lɛɛ mine le ba kpankpamaŋ kyɛ seɛrɛ seɛ bonyenaa.

Dawoma paree paree la a be a daa kye kunmii, nyaadou ,serimaãnii semaaberee na a buraberi zaa be kye ka watamelonirii zaa be kye.

Saɛmaaleba la are ka pɔge naŋ yeere kpare wogi ko'o gbɛkpoŋ saa ka dɔɔ a sige gaŋ a zeŋ a pare kyɛ nyoŋ a pɔge nu kyɛ ka bamine meŋ be a puori a vɔgle sapele kyɛ la.

Dɔɔ naŋ ziŋ dakoge kpoŋ zu a eŋ salma boma o gbɛɛ ane o nuuri ane o kɔkɔɛ a leŋ mine o zu kyɛ su kpare kpoŋ a gyere ziŋ ne mine ziŋ kɔŋ o kyɛ meŋ vɔgl salma zupile.

Saamo kpoŋ la a kpɛ a kyɛ lɔɛ la wa tuori taa a ŋmore a zaa ka noba a paa sogyɛre ane polisire a wa ka ba wa nyɛ a n nyɛ lɔzeɛ kaŋ meŋ naŋ be a puoriŋ.

Asedɛnte la wa kalɔɛ, lɔzeɛ ne lɔpelaa a ŋmore a zaa gaŋ. N nyɛɛ polisiri lɔɔre naŋ gaa are ka noba meŋ waana a asedɛnte zie. Dɔɔ kaŋa meŋ zɔŋɛɛ popo kyɛ zɛle neɛ.

Laafiloŋ turoma kyɛ tuuro ba nuure eŋ ba noɔ woɔre ka dɔɔ nyaa gaŋ eŋ noɔ woɔ ,kowoɔ koo gaŋ bonganaa zu.

Zie maaleba la a vɔɔle ba kpawoore bonpeɛɛle a wa are ka ba maale vūū pɔɔbɔ ne dɔbɔ zaa la lang taa ba mine areɛɛ a puoriŋ ka ba mine meŋ beea nimitooreŋ.

Kõɔ la gaŋ ka flaawarre naŋ buli a kõɔ noɔreŋ ka wɔɔre kpɛ be a kòɔ poɔ nobɔ bata zeŋɛɛ dakuoaa zu kyɛ vɔgle ba kpawopeɛɛle a kaaraa wɔɔre.

Pɔge naŋ are a tuŋ moɔkuri ŋmaa kyɛ de baagi eŋ o nu nyɛ katakyi naŋ wa zoro ka noba are kyɛ ŋmaare fotori a katakyi.

Pɔgesera naŋ zeŋ ko'o tabol biŋ ka dãã ne gelasi biŋ bɛŋe ne gyile be laa poɔ ko'o zeŋ ane.

Gbeŋme la kare gaa nyoge mɔnyuoɔ biŋ a ɔɔrɔ kyɛ kaa mɔdorre mine meŋ Kara a gbeŋne kaŋa a waanaa o tɔ soba na zie moɔ poɔ la ka a be nyɛ gbeŋbilii mine meŋ naŋ do dɔgle kyɛ ɔɔrɔ.

Soŋkoŋso la baŋ mɛ aŋ te do yaga baŋ de dagaraa do eŋaa zuŋ nyɛ mɔbilii naŋ gaŋ a wa gaa kòɔ la gaŋ o poɔ ka lɔɛ yɛ zoro a sobi bilii bilii.

Naasaalaa dakogo zuma zuma la bing ka tabolo ayi bing a nimitoɔring ka kusime a doɔlaa tabolo zu ka ɔ tv mare ka camera meng mari mari a ɔ sipeekari meng la a be a tv puling.

Sakubiiri la a yɛ laare ka bamine kpaare ba nuure nyɛ Sakubie kaŋa naŋ are ona ba yeere kparre naŋ ba naŋ yeere kyɛ de o nu saluti kyɛ la koo nyɛ bamine naŋ are kyɛ de gane peɛle a zage kaa do ka kaŋa soba a koɔre naasaala a are.

Dɔɔ naŋ le wagyɛ o seɛŋ ka ba kaŋa a le wagyɛ o seɛŋ kyɛ tuo vaare ka bɛnkyi biŋ ba nimitooreŋ dɔɔ naŋ le wagyɛ o seɛŋ kyɛ toorɔ tara onɔŋ naŋ tuo a vaare.

Pɔgba la be weɛ puo a tuna ba tuma a vourɔ mui. Mui mou la ka ba vouro bara ka ba menne de kawiiri kyaare ba zuri ka kanga meng de duuku pelaa a le ɔ zu.

Kõɔ naŋ gaŋ koŋpiire ka nobɔ a le le a kõɔ poɔ gbore poɔ la ka be a gbore leɛ kyɛ kyuleeŋ a gbore kyɛlee eɛɛ bluu koo kyɛlee e zeɛ ka nobɔ be a kõɔ poɔ a dugro.

Kerista biiri la ga ba pouri kaa nya bamine zeŋ kyɛ ka bamine are kaa faare gaa te zeŋ tɔɔre zaa kyɛ kaa ɔɔta boe meŋ are a pegle tabol a faare nimitɔɔre.

Galansey tuŋturema la ba mɛ fo nyɛ bie naŋ gbe domo ka ba ɔnno tene enne taayɛboɔ eŋa ka kaŋa meŋ are kyɛ ɔnno kõɔ a kyire enne a taayɛboɔ eŋa.

Nobɔ yaga la are a gyire dɔbɔ ne pɔɔbɔ a gyire wagyɛre ba zaa wa gaa ka Danna gaana dakoge zu zinɛ a nyoge pɔɔnyaŋaa nu puoro kyɛ ka bipɔglee kaŋa meŋ de katawie a kyige pɔge a pɔgɔ ka kaŋa meŋ be a puoriŋ a taa a katawie tuuroo.

Laanfeeloŋ Tontoneba la a be laanfeeloŋ dieŋ ka bamine eŋ nɔwoore kyɛ ka mine meŋ a gaa iri teenɛɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ a are kyɛ kaara lɛ banaŋ erɛ.

Gɔvemɛnte laŋtaa zie la ka ba yaa be a yɛ zeŋ po po karetaare la a dɔglaa tabolɔ zuŋ a die zu zeɛ sobɔ la gaa are a yele yɛlɛ ka ba zeŋ kyɛ kyɛlɛ.

Banyere die la ka ba mɛ ka noba paa wa are kyɛ ka ba maala a banyere boma a ennɛ a dieŋ ka bamine meŋ do are kyɛ kaara boma.

N nyɛɛ bipɔlɔ naŋ are, bayɔɔbo a wa gaa ka bata ba eŋe nimikyaane kyɛ ka bata eŋe nimikyaane kyɛ ka ba zaa vaare kenteme naŋ ba yitaa a are ne

Laalɛŋ la ka bondire be a poɔ gyile boɔdɛ abekãã zɔma banaŋ ŋmaa ŋmaa a eŋ a seɛmaa ane koŋ ane nyadoɔ.

Noba la are ka bamine a yeere kpare pele kyɛ seɛ traza pele meŋ ka kaŋa are vɔgle zupele pelaa kyɛ yeere su kpare wogi pelaa a kyɛ teɛ o nu Kyaara bon naŋ be gane kaŋ poɔ mare be.

Songosori la ka ba mɛ ka a peɛle peɛle taa a sori noɔreŋ n nyɛɛ lɔzeɛ naŋ sigi be a sokoɔraŋ a zoro ka lɔlee be o puoriŋ a sori tuuro.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

Laafēēloŋ tontonɔ naŋ wa zeŋ koo ko pɔɔbɔ tēē pɔɔ naŋ zeŋ a le zutare pilaa kyɛ de o bie a eŋ o gbɛɛŋ kyɛ kaa bie kaŋa.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

Nuba la arɛ a mili engine ka ba menne a kaara nyɛre bʋma ɔ eŋa ka kaŋa leɛ dɔɔ jonjolinjo kyɛ de ɔ nʋ a parɛ a ɛnginɛ eŋa.

Bipɔgelee la zeŋ kogi zu, ka pɔge naŋ seɛ munkuri kyɛ su kpare pelaa a nyɔge o zu kɔɔloŋ ka pɔge naŋ zeŋ a mare bie a meŋ nyɔge a bie zukɔɔloŋ kyɛ kaa bie a kaara zie kaŋa

Bibilii la do zeŋ daare popo zu ka kaŋa leɛ a droba kyɛ ka kaŋa meŋ zeŋ a popo puoriŋ kyɛ ka ba mine daara.

Gɔvemɛnte yɛlɛ la kaa teŋɛ nobɔ yi zege ba flake koo do kyɛ wullo ba pobuoɔre yɛlɛ ba pobuoɔre yɛlɛ ka ba sɛge eŋ ganpɛle poɔ a zege koo do ka niezaa na nyɛ bon na ba naŋ kono sɔrɔ.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

Boŋsuuri la a yagle yagle ka pɔge naŋ mare bie a wa vuuno a kaara a boŋyɛri naŋ gaŋ a teŋɛ dɔɔ naŋ yɛre boŋyitaa pɛglɛɛ a kparoo kaŋa kyɛ teɛ o nu a dɔgle a kparoo kaŋ.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

Wɔɔ ayi la are ka teere te woori are are a ziiri ka noba a be lɔɔre poɔ ka dɔrɔva zeŋ ka neɛ zeŋ kegroo pɔgeba mime a ŋmmara a wɔɔre fotori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

Bibile la agaŋe a deԑnԑ ne o lͻԑ. Ka a lͻԑ paa tuuro taa. Ka a bibilbilii mine meŋ a kyԑnԑ a sori poͻ kyԑ kaara a lͻԑ. A bie morԑԑ laare. Peԑ meŋ la gaŋe a be a bie puoriŋ a lԑ.

Dɔɔ naŋ yɛre kpare pelaa ka pɔge meŋ naŋ yɛre kpare pelaa a kyɛ le pɛn pelaa o zu kɔɔmo a te sigi vuuro o pare seɛŋa kaa dɔɔ are pɛgeli tangaraa o noɔreŋ kyɛ de o nu pare a dɔɔ kyɛ ʋʋ o nimie

Die la ka ba mɛ ka naasaalba a do are o kyɛlɛ zuŋ kyɛ nyɔge a die kaŋ, ka bayi a zʋnno popo kyɛ ka kubo biŋ a ŋaa gyile daare naŋ be a eŋɛ

Dɔɔ noo pɔgɔ noo bie la kaa pɔgɔ do zeŋ ba lɔɔre zuŋ kyɛ de o nu bie eŋoo gbɛɛŋ a de wagyɛ pɔg ba zaa wa gaa ka ba baa a meŋ a dɔɔ ba nimitooreŋ.

Soŋkoŋso la yi are ka Sogyɛre a are bayi are peɛle taa ka kaŋa pɛgle malfa kyɛ kaa plane meŋ naŋ le a di o zaa ko meŋ are.

Yɛree la a yɛre ba mosille mine bonpeɛle mine bon dɔre mine bonzeere a wa are kɔge a kūū yaa kyɛ sorɔ ngmen a korɔ aa kūū ba mine deɛ ba nu a laŋtaa.

Pɔge ne bibile ane dɔɔ naŋ gaa zeŋ ne o kogi ka ba biŋe tabol poɔ kyɛ ka pɔge ɔnna bɛŋ bie a enna laa bibile poɔ koro a biiri ka ba ɔɔrɔ.

A andunɛɛ zaa flakerre la a are a ba ba are a paaloŋ la paaloŋ zaa flake a ire are nyɛɛ paaloŋ yaga flakerre naŋ are are a wa gaa.

A noba waa la yaga lɛ ba mine be la a tie pare a bayuobo bata a nyɔge a baala kaŋa waana ka bata meŋ nyɔge a baala waana ba su la kaayɛ ka a e peɛle ba eŋ a nyɔboo bompɔgeraa a eŋ walenten boo kyɛ ka kaa bompɔgeraa a e geree

pɔgesera yoŋ naŋ yitaa are so a yeere ba kpare ziiri kaa yitaa wogre kaa yitaa ka bipole meŋ naŋ yeere ba sigetire kaa yitaa ka ba more laare kyɛ ka dɔɔ naŋ yeere o kootu pelaa kaa pɔge yeere kpare kyɔɔ pelaa ko'o nyoŋ o nu ka ba be a sonsogle a kyɛne.

Engineering mene la zeng a zanna le ba nang na mang e buma mene ka ba zaa paa yere kpare peɛle nye loɔlee ba nang jonna kuo na ire a dɔglaa tabuli zu.

Seni ŋmareba la are are a kyɛ a be a seni die poɔ a ŋmaara nyɛ kɔɔ pelaa dɔɔ naŋ are de o nu a mare ne ka fo nyɛ tiivi ba naŋ de pare tabol zu ka lɛ a dɔɔ naŋ are ka o meŋ be a be kyɛ ka na de a taŋgaraa wogi na a kyaare o

Zimaaroŋ kaŋa la gaŋ fɛmm kaa ba maŋ sããnba a maŋ waana zinɛ a dire ba boma kyɛ nyu ba kòɔ kyɛ de va saseɛ kyɛ la ire a zie peɛlɛɛ baa noɔre ka vūūnee a nyige nyige.

Neŋbɛrɛ la waana ka ba kpɛɛa aloopɛlee kaŋa yɛrɛɛ kparepeɛle ka pɔɔlee are kyɛ yele yɛlɛ a korɔ ba bone bone naŋ siŋ ka ba e ka ba zaa are kyɛ kyɛlɛ.

Soŋkoso ba naŋ mɛ a saala nimitɔɔre eŋ kyaane ka pɔgeba ne dɔɔba are nimitɔɔre a nyoŋ taa nuure kaa do kyɛ ka noba mine meŋ yi are a soŋkoso puori ka bamine meŋ do are a saazu kyɛ kaare ba.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

Di mɛrebɛ la ka kaŋa vɔgle kpogle ziɛ ka kaŋa vɔgle kpogle dɔre kyɛ ka kaŋa gaa are, a bere kyiire la ka ba wɔroo a doglɔ a tɛnee zuŋ ka kaŋa paa are kyɛ kaara.

Gantige la biŋ ka tewomo be o poɔ nyaadoɔ la bebe ka vaare bebe a bibile biŋ ba dankomo a dogle boma a poɔ a kyɛ kyɛ bamine are a puori a kaara.

Dɔbɔ naŋ meɛrɛ yiri kaa kaŋa pɛgle shavɔl a guuno kɔrɔ a tɛne bara a bogiŋ kyɛ kaa kaŋ meŋ wuoro a kubo a bara a bogiŋ.

Pɔgeba naŋ su yaayi a are kpaare nuure a dɔɔba zeŋ ŋmɛɛre gangaare ka mine are ba puori a kpaare ba meŋ nuure ka teŋa ziɛ gaa le ba puori kyɛ kaa mire meŋ yagle kyɛ ka ba de kaayare yagle mire wa gaa.

Paalong kaŋa kaŋa bonyɛrre la ka ba yɛre ba zaa tuŋee munkurebilii kyɛ le wagyɛrre ba nyaaŋ kyɛ le mine ba zurreŋ.

Neŋbatoɔnee la a zeŋ sokoɔraa noɔreŋ a sɔrɔ a biŋ ba kõɔ ne ba gariwaa dɔɔ la gaa zɔŋ moto a waana.

Naasaabilii ane neŋsaalsɔglaa naŋ laŋtaa laara murɔ murɔ murɔmurɔ a eŋnɛ taa ka ba zaa maŋ laŋ la ka kaŋa de o nu teɛ o noɔreŋ kyɛ murɔ laare.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

Kanpile woɔrobo la a woro ba die ka bibile ane dɔɔ bɛre are kyɛ de daare a turo banaŋ naŋ do be a kanpile zu ka ba zeŋ kyɛ paa woro a kanpile.

Sobie tontuma la ba ma a yeere ba sobitoŋ boma yiyi taa bipole naŋ are yeero boma kyɛ vɔgle zupele ziɛ kyɛ pegle tiepu a na maane a zie ka kaŋa nyoŋ taa.

Dimɛribɛ a mɛɛrɛ ba zie a leŋ ba aayɔn rɔte a kyɛ vɔgle ba kpoglo a semɛnti la la migisi a ɔŋnɔ waana kyire eŋnɛ.

Pɔgsaraa la a be ɔ daa pou a koɔro ɔ ankaa a koɔro payɛ ming kye nang koɔro ɔ koduri kan nye nokyeɛ ming kaa bing a bɛ gulva ming nang bebe.

Nobɔ ka zeŋ a kaara sine nyɛ bonzeere mine naŋ be a sine poɔ ba zaa zeŋɛɛ dakogre eŋɛ wa gaa kyɛ ka ba nimie a bu zie na a sine naŋ be ka ba kaara.

Dɔɔ naŋ zeŋ oroba zu kyɛ kaara o tangare mire ka pɔge a yeere bonwogre ka ba yagle yagle kaayare ka ba kpɛ be a story poɔ kyɛ kaara.

Dimɛreba la a tuuro taa a gaa ɔŋ ba tenee banaŋ mise a tuo kyɛ nyoŋ a deri a doro te kyire eŋ soŋkoso la ka ba mɛre ka ba maŋ ɔnoo a boma kyɛ doro ne.

Kataweɛ naŋ ba katawe doɔ naŋ ba ka dɔbɔ a zɔŋ ba popo bipɔlɔ bayi karɛɛ taa ka kaŋa ka ba leŋ aborɔbɛ ka pɔlii kaŋa a zɛŋ o nu..

Dɔɔ ne o bibiiri la, a zeŋ gyɔnnɔ ba vũũ a ennɛ ba soola poɔ. Ka ba na kyaagiɛ ba taŋgaremie. Kolee la biŋ ane kõɔ a peɛl a dɔɔ.

Pɔg la zeng a dirɛ ɔ daa kye kyaare ɔ kataweɛ ka da diribɛ meŋ a wa arɛ kye daara a buma dawama la ka ɔ koɔro konmie ane a kyɛlɛɛ na.

Kõɔ naŋ la le ka bibile pegle gyerekare ka bamine toɔ lae ka bamine do zu a gyerekare zuŋ kyɛ kyɛle ka ba na ɔŋ kyɛ koba dɔɔba ne pɔgeba zaa la lantaa.

Pɔge naŋ zeŋ kyiinɛ boma ka kaŋa aroo puoriŋ kyɛ de daa a leɛrɛ eŋnɛ vūū paraayi ba naŋ ka ba mare a de silba a dɔgle.

Wipelaa ka pɔge naŋ yeere kpare pelaa are ka wiresɔglɔ mine meŋ are kɔŋ o kaa wisɔglɔ mine meŋ a are ka noba gaa are a kpakyɛga teere puli kyɛ ka kogre biŋ ka saama biŋ ka baagre biŋ a be meŋ.

Bibiiri naŋ yi ka ba deɛ deɛne ba taa naŋ leri ba nuure are bibiiri aa bamine nyoŋ ba gɔɔ ka bamine nyoŋ ba duluŋ kyɛ ka ba tagra taa bayi la a be a nimitɔɔre ba ba yeere kparee kyɛ paa tagraa taa.

Dɔɔba ne pɔgeba la zeŋ lantaa kaa pɔge naŋ eŋ sepersee a yeli yɛllɛ ka ba zaa a leɛre a kaaro kyɛ a pɔge kaŋ meŋ zeŋe a dɔɔba mine bayi kpakyɛga kaa pɔge kaŋ meŋ wa zeŋ a baara yeere kooti.

Dɔɔ ne o pɔge naŋ laŋe kyɛne, a yerɛ ba kpare sɔglɔ kyɛ gyɛre boma ba lomboe ka dɔba bayi naŋ are yeɛre kpare yaayi a pɛɛlɛ boma ennɛ ba.

Salima tontonnema la bama bogi kpoŋ meŋ yuo gaŋ poɔ la ka nobɔ ŋa bayi a tuŋ walentiŋboote kyɛ le mie ba seɛŋ a kpeɛrɛ vūū koɔ kyaanɛɛ a bogi poɔ.

Die la pɔle o zaa ka felaaware a eŋ kenten poɔ a biŋ a dieŋ ka toɔre ba naŋ maale a biŋ ka nansaalaa dakogi zomɔzomɔ biŋ ane kapiri a maale kyaanaa mare a daŋkyini.

Policeri la a kyene tuuro taa a yeri bunsɔglo kye ka a zi maala zi peɛre meng peɛre a zie a maala a zie a bara kuree la ka ba de enni a fuolaa nga puo doɔ kang meng la kpe arẽ a be a leɛ kaara zeɛ.

Kūū la kpi ka ba tu bogi dɔbɔ bata a pɛgle sabɔllɔ a ɔŋnaa tɛne a pɔgraa kūū ka kaŋa gaa are ka kaŋa meŋ are yɛre kpare pelaa ka ba yele yɛlɛ a korɔ taaba.

Zidɛre la ka te kaara gɔɔtare ba naŋ lɔrɔ sagre a doro kyɛ nyɛɛre bine enne la dɛgi a gaŋ kyɛ ka bibile a are pegle a poɔ a deɛne nyɛ Nenbɛre meŋ gbo naŋ gaa are a gɔɔta noɔre.

Dɔɔ naŋ su kpare yaayi a vɔgeli o zupili., kyɛ eŋe o noɔwɔɔ ka ba kyɛne a tuuro o kyɛ ka deri are, N nyɛɛ fintindugeli naŋ are kɔɔ kyɛne a tuuro a dɔɔ.

Donne naŋ kyaare pa zie zaa ka teere bonyen bonyen are are ka a moore ko ko ka lɔɔre kpɛ are kaa mɔdonne sonsoŋa kyɛ ka dɔɔ naŋ yɛrɛ kpar pelaa a yi te are kyɛ kaara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

Dɔɔ naŋ dɔɔ gyoŋgyoleŋkyo, a toŋ o nuwɔɔre kyɛ vɔgeli o kpawɔɔ kaa pɔge meŋ vɔgeli o kpawɔɔ kyɛ toŋ o nuwɔɔr, a dɔɔ pɛgele boota kyɛ ka bibilii bayi zeŋ ba sensɔleŋ a mɔra laare.

Die mɛrebɛ are ka bamine are a pare ka bamine are a saazuŋ a mɛre ba Zie ka e nyɛ booti kuri naŋ are biŋ ka oroba meŋ doɔ a meŋ biŋ a die puli.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

Poɔ la le duuku kye seɛ wuje a yeri ɔ kparuu kye pɛgli ɔ zun ane ɔ dingdil baa noɔring a gbori meng la a bing a ba .

Dɔɔ kpoŋ naŋ zeŋ a eŋ o bonzɔlɔ a le peŋ o zu ka noba zeŋ a pegle naŋ waa nyɛ a ŋa selma a kɔŋ o kyɛ ka ba de katawiɛ a Kyaara ba zaa poɔ.

Pɔɔbɔ bayi naŋ zeŋ dire ba sèèmaa tabol zu kamaa dugre la a be laa kaŋa poɔ ka sɛmaanee meŋ beebe ba zeŋaa kɔli.

Zie ba tu tu a ɔɔ teŋe yaga biŋ ka noba kpɛ are mɛmɛrɛ poɔ kyɛ kyaare a tenne a enne taayɛdoɔ poɔ noba are kyɛ kyɔro kõɔ enne kaa tenee pareɛ baare.

Naasaal dɔɔnyaaŋa la are yɛre o kpare wogi kyɛ kaara zie kaŋ, N nyɛɛ dendɔre naŋ taa kyaane ka tiwoɔmɔ a kpɛ be a dieŋ kyɛ ka mine meŋ pare tabol zu a yeŋɛ

Fintildigilii tontonnema mine la neŋpeɛɛle la are a sɛgerɛ fintildigilii yɛlɛ eŋnɛ kaa dɔɔ Kpoŋ ngmorɛɛ kaŋa be a ba sengsugɔŋ a maale laare ka pãã are laara.

Laafēēloŋ tontonnema la zeŋ a kaara a pɔɔbɔ ne ba biire zu ba wɛŋ ka ba de ba gama a gaa ka ba te fēēle ba dɔɔ kaŋ are a yɛre kparepoŋ a lie kaara ba.

Bibiire bayi la zeŋ ka kaŋa tuŋ nɔɔtidɔre ka kaŋa pall o zu kyɛ zɛl a o tasɔbɔ a eŋ o gbɛɛŋ a bie de o nu a gaa ennɛ o noɔreŋ kyɛ ka kaŋa zeŋ a kyulle o zu.

Dizage poɔ la ka ba be, ka noba gaa are bibiiri ane nenbeɛrɛ are a ŋmaa gyile a kaara ka pɔgɔ are dɔɔ puoriŋ kaa dɔɔ a de bonkaŋa. lɔɔ eŋe kegye poɔ ka ba zaa are kaara

Dɔba la ane pɔgeba la laŋtaa ba mine yɛre kparepeɛle ka lɔɔre are kyɛ ka n nyɛ nuoma naŋ gaa pare dankyini zu a die eŋɛ a dɔba mine vuuno ka ba puori ba taa.

Kõɔ la tɛlɛ tɛlɛ a zie zaa soŋkosoro ba naŋ ŋmɛ dogle taa ka noba do ba a soŋkoso pɔge naŋ tuo talaa kyɛ tuŋ moɔkuri wogi a kyɛne tuuro bamine

Naasaal tabol peɛle ane dakoge zeŋ peɛle la a biŋ gama parɛɛ a tabolɔ zu ka nobɔ gaa zeŋ tɔbɔ lɛ a zeŋ zeŋaa a kogre zu ka ba mine de ba nu pare a tabole .

Bibile naŋ yeere kpare pelaa kyɛ tu naate peɛle ne traza kyɛ zoro tuuro o ta soba naŋ ba toɔ gbɛre naŋ ba toɔne kyɛne a zeŋa gbɛrɛ kuriwiire eŋa ka kaŋa meŋ gaa are tuge moɔ kuri a pɔge o nimie.

Doɔ ane ɔ biiri la dire ba bɛɛguu seɛmaã kaa doɔ en nimikyaane kye ka a bipɔg a meng ngmaa a boroboro kanga a enna a ɔ ba noɔring nye la boroboro nang bɛ a laari puo.

Bipɔlɔ bayi la ka ba ngmeɛrɛ gaŋgarre eŋnɛ ka ba seɛrɛ gaana poɔ la a gaana flaki ka ba de a penti ne a dere zure ka ba mine meŋ bee aa puoriŋ a seɛrɛ tuuro.

Nobɔ neŋbatoɔnee naŋ kpeɛrɛ zie ka ba mine de polɔntire ane rɔbarre a ngmaagyile kaa leɛ die ka ba kpeɛrɛ kaa ba laare biŋ biŋaa a yeŋeŋ ba wa pɔgaa kyɛ ka gɔɔtare noɔreŋ la ka ba mine meŋ ganna.

Dɔba naŋ are teɛre tama, nensɔglaa eɛ bata, ka nenpɛɛle e bayi a nenpɛl bile kaŋa botul be o kɔreŋ kyɛ ka de a tama meŋ teɛrɛ ka basɔglaa kaŋa a are peɛle ba.

Dɔɔba la yeere baagere ka bamine are kyɛre fotori dɔɔ naŋ do are Alɔpele zu kyɛ ka bamine meŋ are a teŋa ka bamine vɔgle kpawoɔ peɛle a be a teŋa a kaara a dɔɔ.

Wɔɔr ayi la are a de nyɛŋ a tɔgeli taa, ka kyɛŋ kyɛŋ pɛɛle a yɔ argire a eŋɛ ka mine dɔɔ a wɔɔr zuŋ baa poɔ la ka kyɛŋ kyɛŋ pɛɛle sɔglɔ meŋ are a koɔ noɔreŋ kyɛ ka noba kpɛ be a koɔ ne gboe

Pɔgenyane bayi la a toɔrɔ ba kapala kaa bonkyi mine be seliba poɔ kyɛ ka pɔgenyaŋa kaŋa toɔrɔ ka kaŋa zeŋ a leŋ doɔko kyɛ seɛ o pene ziɛ kyɛ kaara.

Pɔɔsaraa naŋ yi koo pɛnne a de o kuriwire a do zeŋ o zuŋ kyɛ kaara zie kaŋ o yɛrɛɛ kparesɔglaa kyɛ vɔgle sɛpige sɔglaa bibile gaa are kyɛ tuo baagi.

Yɛrree la are a yɛre ba kpare wogre wogre a are a tuure taa wa gaa ka ba mine meŋ gaa are ka ba zaa tuore taa a kaara taa ba yɛ sɛge sɛgɛɛ bomma a mare dankyime eŋɛ.

Sããma la a yi teŋɛ kaŋa a waana teŋɛ kaŋa nyɛɛ lɔɔre naŋ le a kõɔ poɔ kyɛ ka ba a de ba ngmaara wa yire ne a eŋ miri ka ba are kyɛ ngogaa miri tagra ka ba.

Karekyi naŋ wulo o karebie lɛ o naŋ na maŋ e lɔteɛ lesi bonyaga la ka ba maale maale biŋ o nyaɛ tabol kaŋa ka ba maale boma a fare fare o eŋa.

vɔgle ba sapele kpare yitaa maala ka poɔ a tuo boma ne talaa gaa gaare a selmenti eŋe a ba bogi poɔ.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

Bondirii la ka bibilii di baare kaŋa vɔglɛɛ zupile ka ba pɛgle sileba kpoŋ ka ba ɔɔ a mui meŋ baare

Dɔba ne pɔgeba la a yare yaayi ka a dɔba seɛ lɛɛ ka a Pɔgeba meŋ seɛ lɛɛ a dɔba vɔgle zupil yitaa ka a Pɔgeba meŋ vɔgle zupil yitaa ka ba seɛrɛ.

Dɔɔ naŋ are a yeere kpare wogi kyɛ su kaŋ a eŋ ka dɔɔnyaŋa zeŋ koo kaaro kyɛ ka ba biŋ sankãã a eŋ bɔtɔ eŋe kyɛ dɔgle mine vūū.

Gane zanneba zeŋ ba tabole zu a biŋ ba kõɔ ne ba kobilii kyɛ ka ba ngmɛrɛ nuure a korɔ ba tuŋkpo naŋ yele yɛlɛ a ba neŋkpoŋ la gaa zeŋ o yoŋ kogo.

Pɔge naŋ yeere kpare ziɛ kyɛ zeŋ nimitɔɔre leri o nuure taa ka ba tage tamara nuwogi pare o noɔre ka pɔge zeŋ o puori a meŋ pegle tangaare mire kyɛ ka dɔɔ meŋ be o puori yeere kootu kyɛ moɔre laare.

Dɔbɔ bayi ane pɔɔbɔ bayibla zeŋ a ngmaagyile tabole flaawa parɛɛ a tabole zu kaa dɔɔ kaŋa pɛgle gane a kaara kyɛ eŋ sipɛɛsi.

Naasaalaa dakoge zumɔzumɔ la biŋ ka tabol biŋaa nimitooreŋ kapu meŋ dɔgle laa tabol zu kyɛ ka kapurre meŋ dɔglaa dakoge zumɔzumɔ eŋɛ ba drɔwiɛɛ flaawarre a mare a dankyime eŋɛ.

moɔ koɔmo la are, ka sobiri gaŋ ka noba yɛre baagere, ka naasaalpɔge naŋ de wie yɛre kooti zeɛ a pɛgeli o baa kaa baa kaara zie kaŋa kyɛ ka noba yɛre kooturi a be o puoriŋ a tuuro o.

Pɔɔsare ne bipɔlɔ meŋ naŋ maala ba boma karendie poɔ kyɛ kaŋ nyɛ gampɛlɛ ba naŋ de mare a daŋkyini eŋɛ.

Kɔrebɔ la tonnɔ ba kɔrebɔ tomma zɛvaare la ka ba koɔrɔ yɛre ba kooturre yaayire kyɛ pɔmperɛ ba kõɔ a eŋnɛ a zɛvaare a pɔmpe gbɛre la gaŋ ka kaŋa de o gbɛre so pare be.

Koɔfaare poɔ la ka noba be a ba magsine kyɛ ka noba ɔnne tene ka bamine gaa are ɔnne tene a kyire enne taayɛboɔ eŋa kyɛ nyɛ pɔge naŋ gaa vuune a de o nu tuŋ.

Bɔlŋmɛrebɛ la a tuɡi ba sɔɔsiri kyɛ tuɡi ba nɔɔtewoore a yɛr ba kparyitaa ka a ɡolɡuro a yɛr o kpardoɔ kyɛ ka a ba nembɛrɛ naŋ kaara ba zu a yɛr kparziiri are ba puori.

Mɔdonne naŋ nyuuro koɔ ka teere are ka amine ko kyɛ ka mine bɔre vaare mɔdonne wogiri ane a bombilii la a nyuuro a koɔ.

Mmm die poɔ la ka vūū do kyaane die zaa ŋmore o pɔgeba naŋ yeere bonwogre ka tabol biŋ ka ba kyoŋ kandelɛ kaa kyaana tabol zu zaa.

Pɔgesaraa naŋ eŋ nyabogwoɔ kyɛ pɛgle a nu bɔle ŋmeɛraa a de duoro teŋɛ ka o taaba zoro ŋmaara kyɛ a teɛnɛ ba nuuri a tɔglɔ.

Die la ka ba de pateesa peɛɛl a ngmaa wa gaa ee dakoge kusimɛ naasaalaa dakoge kusimɛ la ka ba de kapure dɔgle a zu ka ba tabol a biŋaa a sonsugɔŋ.

Neŋyaga la be gbore poɔ o bee aa kõɔ poɔ ka ba mɔnɔ ba a kyɛnɛ ne kaŋa vɔglɛɛ sɛpige pilaa kyɛ yɛre kpare zeɛ kyɛ yɛre kparenuwogre ka kaŋa maŋ yɛre kparepilaa kyɛ e doɔ.

Daa pou la ka katawei sɔglo ka ba ba ba ka pɔgo zeng kye duuri ɔ zuma dawama meng la a bing bing sarimaane la ka duori duori ka koduri ming duori duori ka pɔgo arẽ kye pɛgli ɔ bie.

Moɔ ka ba de maali zupele ane fegere ka pɔge zeŋ a pɛgle la zu a zupele kaŋ kyɛ yɛre mine meŋ o naŋ sɛsɛ tuli kyɛ vɔgle.

Naasaal dɔɔ la yeere kpare pelaa kyɛ tuŋ kuri ŋmaa a tuŋ o naate Wɔɔre a moɔre laare kyɛ ka dɔɔ zeŋ kyɛ pegle kapu a meŋ laare ka pɔge are kyɛ pegle o bie kaa naasaal dɔɔ kore ba ka ba zaa moɔro laare.

Pɔge la ziŋ a kyaare kompeuta kyɛ lere o gbɛɛ taa a yɛre kpare sɔglɔ ka dɔɔpɛgle gampɛle kyɛ kaara o kyɛ meŋ eŋsɔpɛɛte noba ziŋɛɛ nimitɔɔriŋ kyɛ ka ba zaa leɛ kaara a pɔge.

Bibilii la zeŋ dire ba bomma ka pɔgɔ naŋ palloo zu kyɛ vɔgle sɛpige a tuŋ trɔza la a de teɛ a eŋaa a mui poɔ a zɛlɛ korɔ aa biire.

karekyɛ la waa na a de noba, ka ba mine be a poriŋ, ka ba mine be a sazu, ka ba mine be karekyɛ nime tooriŋ, ka noba are a lomboe kyɛ kaara ba, ka ba mine are a sazuiŋ kyɛ teɛteɛ ba nuuri

Bibilii naŋ tɔŋ tutaa a le boma ba zureŋ kyɛ taa wagyɛre pɛgle hankyieɛ kyɛ tuuro taa ka nobɔ are ba poeŋ kyɛ.

Soŋkoŋsore la mɛ sugle taa ti do tɔbɔ lɛ ka nobɔ kyɛnɛ ka ba ngmaa bonpeɛle peɛle a sobiri poɔ ka ba tuuro a lɛ a kyɛnɛ a tuuro taa a sori poɔ.

Naasaalaa bommaale la a be deɛ pou dakogi zuma zuma na mene la bing ka vũũ kyaane a deɛ zaa nyɛɛ tabulo nang bing bing ka fan meng bing.

Naasaalaa dakoge maalee la biŋ ka vʋʋnee kyaane kyaane a deɛ nyaare lɛ a takoɛ meŋ ka hʋ nyɛ a dakuo zuma zuma kaŋa kuo gaa biŋ ɔ yʋŋ.

Naasaal dakoge kusine zumɔzumɔ la ka kapurre dɔglaa zu ka wagyɛ dɔglaa dakoge zu tabole gyɛraa gyɛraa kaŋa la ka ba maale a biŋ nyɛ vaao naŋ be rɔba poɔ a biŋ a koge puoriŋ.

Dɔɔ la zeŋ vɔgloo zutaraa pelaa kyɛ yɛre bonpeɛle boma la koo e pare gariwaa eŋɛ kamaa kyiinee meŋ la koo de a eŋ moɔ sɛpige eŋɛ ka nobɔ gaa zeŋ kyɛ ngmaara fo.

Sogyɛre la ka ba mine be lɔɛ poɔ ka ba mine a kyɛnɛ ka ba vɔgle ba kpogle kyɛ kaa teŋɛ zaa dɛge o zaa ka ba tuuro ka ba kyɛnɛ ka ba mine be a puoriŋ a tuuro.

Kɔŋpiiri la wa le a yiri soŋkoŋso naŋ are o ba poɔrɔ a koɔ laaraa pare zaa noba ba ttoɔnɔ kyɛnɛ a koɔ daare la ka ba de laaraa koɔŋ ko leɛ sobiri ka ba maŋ tu toɔ kyɛŋ ŋmaa toɔ gaŋ a koɔ.

Sobie maale ba la a kyɛne a kõɔ zu banaŋ maale berkyɛre ka fo nyɛ a kuri ba naŋ maale kaa do do are kyɛ ka ba zaa vɔgle ba zupele a tuuro taa a kyɛne wa gare.

Pɔɔbɔ bayi la zeŋ dakoge zuŋ ka tēē tire a zeŋ kyɛ wullo ba lɛ ne lɔ ba naŋ na e nyu a tēēnɛɛ kyɛ ka ba mine meŋ gaa zeŋ a naasaal kusime zu dakogro zu kyɛ kaara.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

Bipɔlɔ la ngmeɛrɛ ba nu bɔl ka ba rafiree a yɛre kpare pelaa kyɛ tuŋ kurizeɛ kyɛ a kaara lɛ ba naŋ ngmeɛrɛ banaare la yɛre kpare dɔre ka banaare meŋ yi are a lombore.

Deɛne wagre la teŋɛ seɛ paree la kaa biire seɛrɛ wagyɛrre ka ba de ngmaa ba seɛ ba zaa kyɛ ka ba mine de kaŋa meŋ le ba kɔkɔreŋ paaŋ seɛrɛ ka nobɔ zeŋ kyɛ Kaa.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

Dɔɔ naŋ yɛre kparepelaa a eŋ nimikyaane ane pɔɔsare ne dɔbɔ naŋ laŋ taa a ngmaagyile a dire boma kyɛ ka ba dããnɛɛ meŋ a be kobilii poɔ ka mine meŋ be kɔpurre poɔ ka ba zeŋ ne.

Dɔɔ naŋ zɔŋ kuriwiire a eŋ a kuriwiire kyaane kyɛ de filaawa le a kuriwiire nimitɔɔre kyɛ wuo pakyikesiiri dɔgle dɔgle taa le kaa te do yaga lɛ a gaŋ a soŋkosore gbo.

Dɔɔ ne o bie la ane o pɔge la zeŋ boma ka a bie a pɛgle baage ka a bie muulo kaara kyɛ ka a pɔge ane a bie a laara ba a dɔɔ toŋee sɔɔse kyɛ ka o ne a pɔge zaa tuŋ torɔzɛ yaayiri.

Lɔɔrɛɛ la are lɔpeɛlle ane bonzeere kyɛ ka plane meŋ a are lɔpeɛlle kpakyagaŋ ka moore a baa baa yaga lɛ a yi are a lɔɛ puoriŋ .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

Teere naŋ are yaga lɛ a gyile zie ka moɔ moɔ bile a buli santaa a gaŋ a zie zaa a ŋmaa gyile ka noba kyɛne a kyɔŋ fuule ba wa pɔrɔ a tuuro taa.

Deɛne wagre la Pɔɔsarre ne bipɔlɔ lang taa kaŋa yɛrɛɛ kparesɔglaa tuŋ bɛlɛnte sɔglaa ne kuresɔglaa kyɛ taki een a seɛ lie gbul kaa sazu kyɛ ka ba mine le le gaŋaa tennen ka ba zaa aŋ laara laara.

Dɔɔ la do zeŋ wiri zu kyɛ pɛgloo tampii Kpoŋ kyɛ yɛre daga kparoŋ a seɛ kurelan vɔgloo zupil ka pɔgɔ meŋ yɛroo dagakpare seɛɛre nyɛ tuo naŋ gaa are e kpoŋ ka pɔɔsarelee kaŋa meŋ yɛre bomma a araa o.

Tabol la biŋ ka gangare mie bombilii ayi ane bonkyaana bonyen a pare, ka dɔɔ de o nu a kyɔrɔ a bonkyaanaa kyɛ pegeli libie yaga lɛ o nuŋ, ka dɔɔ kaŋa meŋ zeŋ kaara a libie kyɛ morɔ laare.

Fintildigilii tontonnema la neŋsɔglɔ ane naasaliba la lang taa ka ba mine vɔgle kpogle peɛɛli ka ba mine vɔgle kpogle dɔre kyɛ ba pãã do are kuruu zu.

Daa poɔ la ka ba pili ba kapili nyɛ kodo naŋ biŋ bidɔɔlee naŋ yeere kpare ziɛ tuŋ o nu o koɔɛ ba biŋe bɛge niŋmie kyɛ eŋ ba gyan lee orobaare poɔ a koɔrɔ.

Noba naŋ do be lɔ kpoŋ eŋa kyɛ ŋmaare naasaale lɔbile naŋ wa zoro foto a dɔɔ are kyɛ pegle falakyɛ a lɔre na naŋ dewiɛ o nyoŋ a falakyɛ teɛ koo yi saa.

Bibilii la are ka kaŋa are ba nimitooreŋ kyɛ de nɔɔtire koo lie tangaraa a ngmaara ba peekya ka ba pãã laara.

Fintindiglii tungtumba la arẽ a sɛgre a vũũ yeltarre a enga duba bayi la ka ba zaa vɔgli kpogli peɛle ruba meng bengɛɛ ba poɔring.

Deɛne la ka a biiri nga a deɛne a le ba gyiimɛ kye nang le minne ba gbeɛɛ a Gaana poɔ kye lɛ a Gaana flag la ka ba de a penti ne a die nang arẽ doɔ kanga meng bee a poɔring a su dagakparoo kye ka gangaa meng lɛ ka ba pãã ngmeɛra enna ba.

Mansune la ka dɔɔ naŋ vɔgle sapige a are ne ka a sogyɛre bayi meŋ vɔgle sapige kyɛ ka pɔgeba ane dɔba a zeŋ teɛ ba nu a tɔgle ba nenyaga are a puoriŋ.

A gaana palamɛnte laa kyɛ ka a dokoge zu zeŋnebɛ a zeŋ zeŋ a kyɛ kyɛllɛ yeliyaga ba naŋ yele ba naŋ naŋ e yaga a ne ba naŋ naŋ ba e yaga a gaana filaki a do ti le a palamɛnte zu.

Bipɔgebilii la deɛnɛ ne felaaware a toɔre nuwoore kaŋa yɛrɛɛ kparre pelaa kyɛ ka moɔ yi gaŋ ba puoriŋ kyɛ ka ba meŋ zeŋ ka ba mine leɛ laara.

Seɛre la yɔre ka pɔgeba su kparesɔglɔ ŋmaara ŋmaara kyɛ seɛ wagyɛre a seɛrɛ ka dɔba meŋ yɛre yaayi be ba puoriŋ a meŋ kyɔŋ tutaa ba zaa taa gbɛkpala a laŋna seɛrɛ.

Teŋa kaŋa noba la, kaŋpili die la ka bibile zeŋ nyuu la pure ka ba yi wa zeŋ ka pɔge zeŋ kyɛ de bie eŋ a gbeɛɛ kaa biiri mine gyere kyɛ saɛ wagye a are o puori.

Ninpɛɛle ane ninsɔɔlo la kpɛ langtaa a kye ba mene yag ba kparee kye mene ba yag ka ba pãã arẽ kye duuro koun kye ka a koun mene meng ngmeɛre duoro sazu a waara ba mene.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

Nobɔ naŋ zeŋ ba wie zu ne ba pɔɔbɔ ne ba biire ane ba tuobo a gɛrɛ zi yuo nyɛ a zie naŋ gaŋ e kpalaŋkpalaŋ n nyɛ peɛ ba naŋ de lare a wiri kaŋa a de pɛnpilaa a kyige.

sakubiiri la, ka ba breaki ta, ka ba wa yi ka baŋ ne ba karema a are deɛnɛ ŋmɛrɛ aŋpe, ka mine kaa te are toori lɛ kyɛ laara a ba karekyi meŋ naŋ ŋmɛrɛ a aŋpe

Seɛ iruŋ noba mine la a are,a stage poɔ, ka kaŋa vɔgeli zupili gɔɔloŋ pelaa ka dɔɔ naŋ yɛre singleti pelaa wa are kyɛ nyɔge o nu zege

Pɔgba la gaa baa a wa kulo ka kanga pɛgle ɔraba duo kye ka ba tuo selbari ane kou tuɔ la a gaa arẽ a kpong le kye ka a deɛ meng do arẽ a pi kpogu zu.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

Bipole ziɛ naŋ yeere kpare ziɛ a e nimikyaane la zeŋ a maale engimee konpita engi ka pɔgesera meŋ are a de o nu a mara engi.

Bipɔlbilii la a seɛre ka ba mine a leŋ zoɛ ba seereŋ ka ba yitaa, ka kaŋa pɛgeli zopelaa, ka ba seɛre ka bayi yɛre. kpare doɔre ka a yitaa

Dɔbɔ bata la a ngmaagyile a ngmeɛrɛ gbaŋa kyaanaa la ka ba are a muulo kaara kyɛ ngmeɛrɛ ba gbaŋa bipɔlee zeɛ ne pɔɔsaraa meŋ naŋ kaaraa a kyɔŋ taa a kaara taa.

Lɔɔ pelaa la a are, ka pɔgeba tuo daare ka kaŋa. pɛgele o nɔɔte ka pɔge de vaare tuo o zʋŋ kyɛ ka kaŋa. meŋ yi are a tuo peɛ a are ne.

Kõɔ la kaa nobɔ gɛrɛ ka ba ɔŋ a pɛgle ba rɔbarre kaŋa pɛglɛɛ rɔba pelaa ka kaŋa pɛgle rɔba bilii kyɛ kaa waa yaga lɛ pɔɔ la a be aa puoriŋ tuŋoo munkuri kpoŋ naasaale dɔɔ la duŋ weɛ a gaa ɔŋnɔ a kõɔ ane rɔba bilii.

Teere la are are ka wɔɔ kpoŋ a are ka noba do zeŋ lɔ vuo eŋa kyɛ kaa a wɔɔ ka ŋmaane ga puoro waa o zaa lɔe lɛ.

Bibile naŋ do are lɔɔ zage zu koɔ poɔ kyɛŋsire deri la ba ŋmaa kaa are are kaa bie do are kyɛ lere o nuurikyɛ kaaraa zie zaa a koɔ naŋ laaraa zie zaa.

Galaŋsee toma la kaa nobɔ ŋa tonnɔ dɔɔ naŋ are a yɛre kparepelaa tuŋ kuripelaa kyɛ kaara ba nobɔ ɔŋnɔ tɛne gɛrɛ kyire eŋnɛ ka ba mine ɔŋnɔ kõɔ ka ba pɛgrɛ ne a kubo bara teŋɛ.

Sakubiiri la be ba karedie poɔ zeŋ ba tabolɔ zu kaŋa deɛ o nu kaara a pɔge o nimie kyɛ ka gane pare a tabol zu kyɛ sakubie kaŋ gbɛro la a do zeŋ a gbɛɛre saakere zu kyɛ ka ba kaara bon kaŋ.

Nensaalba la kyɛne koɔ poɔ, saa la mi kaa zie zaa a e magtaga ane koɔ kɔɔ nyɛ sagere ba naŋ kyire kyire biŋ a ziiri zaa kaa lɔɔre a koɔ poɔ kyɛ ka waana kyɛne, nyɛ dɔɔ na mare baage kyɛ de tangare miri a mare a tooreŋ

Soŋkoso kpoŋ la yi are ka ba ŋmɛ berekyi a eŋa a kõɔ sonsogle a de kobo a ŋma ŋma a kõɔ kɔŋkɔbo wa gaa ka foo nyɛ kugbe teere naŋ baa baa are be.

Karembiire naŋ pɛgle ba gan zanne boma ka karema gaa are kyɛ wullo ba boma a teɛnɛ o nu a tɔglɔ a gan zanne bon bibile leɛ o nimitoore a kyaare a ba puore.

Hooti la ka ba hootire a gɔvenɛnti ka ba iri ka a noba na naŋ maŋ kaara a hootereba zu ka ba paaŋ zeŋ kyɛ kyeɛrɛ a gama a korɔ n nyɛɛ dɔɔ naŋ gaa sɔgle ka o hooti ka neɛzaa ta nyɛ o.

Doɔnyaagãã la zeng ka ba kyeɛrɛ ɔ zu a zu kye die pou kye a doɔnyaagãã na meng nan kyeɛrɛ ɔ zu meng vɔgle zupili ka ba mare mare buma a zukyɛ die wa gaa kaa wuli ka hu na mang kaa kye meng bang kye hu zu.

koɔ kpoŋ la gaŋ ka nensaal yaga a kpɛ be a koɔ poɔ, nyɛ pɔge kɔɔ pegeli o bie ka dɔba. are a zel pɔge sarre ka ba do saazu ka ba kaara taa kyɛ mooro laare ba mine zeŋ a koɔ poɔ kyɛ yɛre sengilɛtere yoŋ.

Sobikoɔraa la gaŋ ka soŋkoso mɛ fiŋtilee ba pegle wa gaa lɔɛ waana kyɛne ka noba a taa ba sobiri a kyɛne ka bamine leri a lɔɛ kyɛne.

koɔ naŋ tɛŋle zie zaa a tabol naŋ biŋ ka laakpoŋ a pare o zu pɔge naŋ kpɛ are zie kaŋa poɔ a kaaraa koɔ.

Bipɔgeyabilii la ŋmeɛrɛ bɔl kaŋa yɛre kparepelaa ka kaŋa taa a bɔl zoro ne ko o ŋmaara kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na meŋ paa a zoro tuoro a ba page poɔ la ka ba ŋmeɛre a bɔl.

Nankpaana la yoɔ moɔ a te ko moɔ doŋa dɔɔba zaa yeere ba gɔlɔre kyɛ yeere ba maalefaare a nankpaana kaŋa a de a doŋa a kɔre kyɛ de zage ko'o do.

Pɔge la zeŋ a kyeenɛ o koosee. Ka N nyɛ oraba pelaa ka a koosee dɔgele a zuŋ kyɛ ka a suroo be a kãã poɔ a dogele a vũũ eŋɛŋ ka n nyɛ peɛ naŋ gaa biŋ ka boma eŋ o poɔŋ.

Dɔɔ naŋ kpɛ are mɛmɛre poɔ ka pɔge meŋ Kyuule are a ɔnna a mɛmɛre kyɛ ka ba bataayɛboɔ kaa dɔɔ are a ɔŋ kõɔ a kyuuro a taayɛdoɔ eŋa a tasoba are kyɛ kaaro.

Naasaal moɔ la ka zimɛreba a sellɛ a bɔl mɛŋ pake poɔ a kyɛkyɛdiɛ poɔ nyɛ ba zaa vɔgle kpol yaayire kyɛ uuno a tɛnee a eŋee.

Kaaya su eri eri pare la kaa pɔgesera su ka fo nyɛ kaŋ naŋ yeere kpare wogi kyɛ ka ba de pira a eŋ a nimitɔɔre ka kaŋa yeere kparo kaa nuure waa bɛre bɛre lɛ.

Pɔgeba naŋ are a yeere boma poɔ ba noɔ woɔre kyɛ vɔgle ba zupele yitaara ka magsine pelaa kaŋa a biŋ a nyɛ Kuro kaŋa naŋ biŋ ba sonsogle.

Noba bayi la zeŋ ka kaŋa gbe domo kyɛ ka kaŋa dɔɔ a leri o nuure kyɛ yeere kpare ziɛ a de pene a le o zu ka kaŋ a pegle Kuro a de doɔloo tasoba eŋa ka lɔ kpoŋ kaŋa a biŋ a piŋ.

Baa noɔre la ka nobɔ wa nyɛ rɔba naŋ biŋ nyɛ pɔge naŋ are a baa noɔre pɛgrɛ boma kyɛ nyɛ gboe ba naŋ maŋ de kpɛ a kõɔ aŋ meŋ biŋ a nyɛ teere naŋ are a baa noɔre.

Kõɔ naŋ gaŋ ka filaaware kpɛ buli a kõɔ poɔ ka moɔ meŋ be a kõɔ poɔ noba la a be a kõɔ ka ba gboɛ zaa kyɛre kyɛre a gaŋ gaŋ a kõɔ poɔ.

Kataweɛ ba naŋ ba ka pɔɔbɔ a kyɔŋ tu taa wa gaa fanfane la ka ba de dɔglɔ taa wa gaa kyɛ tuŋ nuwoore ka pɔɔ gaa are teɛ o seɛ ka kaŋa a su kparezeɛ kyɛ meŋ kyiilɛ kaara.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

Soŋkoso peɛle naŋ are kaa kyɛŋsiiri waa peɛle lɛ ka daa koɔmo a are are a be dɔɔ naŋ maana yɛllɛ a ko'o dɔɔ ne pɔge ka bayi meŋ gaa are a vɔgle ba noɔwɔɔre kyɛ kaara ba.

Mmm pɔge bɛre ne bibile la tɔ tutaa bagbɛ noɔre kyɛ yeere ba gyerekare bondoɔre a de mie yeglaa eŋa a de yeere kyɛne.

Pɔge ne dɔba la a laŋ taa de ba haakelɛ a lana maala boma kuree la ka ba de wooro lana taa ka ba maale boŋ kaŋa kyɛ dɔɔ zeŋ dakogi zu a dakogi zoraa na kaŋa zu ka kaŋa meŋ are a puoriŋ.

Ameereka paloŋ la a kyɛ a kyɛne tuuro taa ka lɔ kpoŋ a toɔ tuuro taa ka noba deŋ wiɛ kaa lɔre tuuro kyɛ bamine meŋ be a lɔɛ pare.

Koɔri be beri la ka naasaalba a kono ka bamine de ba nu poɔ ba niŋe kyɛ ka ba zaa lantuuro taa nyɛ soŋkosoro naŋ mɛ a dɔgle taa ka ba zaa paa tuuro taa.

A nuba ŋa laŋɛɛ taa ka poɔ zeŋ kyɛ pɛgle ɔ bie kʋʋ tɛɛ ɔ nu kʋo bɛ sazʋŋ ka ba tabol zu bondirii lɛ dɔgli a bɛ ka ba taa kapʋ peɛle a eŋ ba dãã a zeŋ nyʋʋro.

Noba la zeŋ zeŋ ka bibile naŋ e gbɛre zeŋ ba gbɛre saakere zu ka kaa kaara ba are ba poe bipole eŋe nimikyaane a gbɛre kaŋa yeere kpare ziɛ kootu kyɛ kaa bipole are o puori.

pɔge la are ka komie ane kaa a be kege bile poɔ biŋ o puoriŋ ka noba are kyɛ ŋmaara o fotori kyɛ ka ba de gangare miri beɛre na a mare o noɔre

Bibile la arẽ a yere gangaa a ngmeɛrɛ a gangaa kye ka ɔ taaba na paa arẽ ɔ poɔring kye kaaroo nie arẽ ɔ poɔring meng yeri kpari wogu ka ba menne a meng tung nuoti duuri.

Pɔɔbɔ la vɔgle ba sɛpigre kaa yi taa ba mine tuo baagyirre ane bɔtɔrre ka ba mine mare bie kyɛ pɛgle ba baagyirre kaŋa yɛre kparezeɛ kyɛ vɔgle sɛpige anaŋ pɛgle baagyi.

Gantɛmɛ la ka ba woɔ la dɔgle dɔgle taa bondoɔre bebe ka bonziiri bebe ka mine ka peɛle peɛle be a eŋa ka mine meŋ ka bonbuluu a bebe.

Dɔɔ naŋ ziŋ yɛre kpare wogi peɛlaa kyɛ pɛgli gama kyɛ de mine pare a tabol zu pɔge naŋ ziŋ kogoŋ a kyaaroo de o nu teɛ o noɔri kyɛ pɛgli o baagi.

Noba la le ne lɔr. ka a lɔre zaa ŋmɛgle o zaa. Ka ba gaa wile a lɔre kyɛ na irre o suba. Ka sobie tontonma meŋ le wa are ka ka ba nye bona e. Dɔbɔ la do be a lɔre zu

Noba la a yɛre kpare sɔglɔ ka ba mine a yeɛre kpare zeɛre, ka katawie kpoŋ naŋ ba a e sɔglaa ka fo bie naŋ are yeɛre kpare yaayi ka dagere biŋ biŋ waa gaa ka ba de fotori mare mare a dagere wa gaa.

Dɔɔ naŋ vɔgle zupil zeɛ a yɛre kparezeɛ ka pɔgɔ ne bibilii bayi naŋ yɛre kpare yitaa de bondiraa kaŋa ko a bipɔɔlee koo dire kaa pɔɔ liɛ kaa kyɛ laara.

Dɔɔ bilii naŋ tuuro taa a seɛ wagyɛre aŋ yitaa zege a filaki Gaana filaki k'o do saa ba mine meŋ a maale kuree a endaare eŋaa ka a do nyɛ a sogyare naŋ are.

Baa la are ka soŋkoso kpoŋ a kpɛ mɛ o poɔ ka katawire kyaare Kyaara baa noɔre ka noba zeŋ a puli a zeŋ a tabol wogre naŋ eŋa ka tabol biŋ ka ba nyuuro dãã kyɛ laare.

Koɔ naŋ laaraa teŋɛ laare siimaanɛɛ zaa noba dɔɔ naŋ yɛre kpare zie kyɛ tuo rɔba ne boma ka tuuroŋ kyɛ meŋ tuo rɔba ne boma a dɔɔ na meŋ naŋ tuuro meŋ.

Salma tuma la kaa doɔ ne a bie a tuna a kubo la ka ba bing ka kanga pɛgle hama a gbi kye ngmiree a kubo ngmara ka kanga meng arẽ kye dire a kubo tire.

Pɔgepoɔ naŋ gaŋ godo zu a de pɛmpilaa pɔg o eŋɛl kaa nɛɛsire a de zupile vɔgl o zu kyɛ kaanɛɛsire mine gaa are kɔg a pɔgedɔgro kaŋ.

Poɔ la gang a kɔɔro ɔ wɔjeri wɔje irung irung bundɔri, bɔnpeɛle la a ye pulpulin taa ka ɔ gang a kɔɔro kye leɛ muuro laare kye pegle tangaraa.

Kūū la kpi ka ba de tuo ane daga a de pɛn pelaa le pɔgaa daga ka flaawarre be a daga eŋɛ ka nobɔ tuuro a ti gɛrɛ ba mine vɔgle sɛpige a tuuro a kūū.

Pɔŋeba bayi ane dɔɔ,a sɛllɛ ba felaaware kyɛ ka teere mine a meŋ ba a sɔgle taa lɛ wa gaa, a felaaware wa yitaa, kyɛ a teŋɛ meŋ moɔ gaŋɛɛ a bolee a teŋɛ

Soŋkosoro la are ka ba dorɔɔ kyɛ penti boma a maraa daŋkyini zaa wa gaa noba sigi be a teŋaŋ kyɛ kyɛnɛ ka bamine kyɛnɛ kyɛ kaara.

Yɛree la be a paaloŋ ŋa nyɛ moɔ deri naŋ are ka ka silba boma be silba eŋɛ a dogle vuu zu kyɛ ka dɔɔ a go kyɛ yɛre kparekpoŋ a vɔgle zupil pelaa.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

Nyɛɛ naasaalaa naŋ nyoge sakubie a eŋoo gbɛɛŋ a deɛnɛ ne ka o taaba be a o puoriŋ kyɛ laara bie kaŋa zeŋaa nimitooreŋ lieɛ kyol a kaaraa naasaalaa kyɛ kaa taaba na zaa aŋ kaara kyɛ meŋ laara.